Daga nan sai can, daga nan sai can. Wannan koren ganye ne, kaman da muke gani. Ganyen kuma kaman ganyen masara ne, koko ganyen rogo ne, ko ma ganyen dawa ne, ko ganyen rogone. Daga nan sai can wannan ita ce ganyen rogo, ko ganyen masara, ko ganyen dawa. Kuma koriya ce shar. Daga nan sai can, daga nan sai can, daga nan sai can, daga nan sai can wannan ganyen koriya ce shar ta fura, nuna cewa anfanin gona ya fara nunawa, ya kai matakin da za akai tamamin girbe shi. Kuma daga nan sai can, hakan na nufin daga gona se gida, ko kuma daga gonan sai kasuwa, ko kuma a ɗauka daga gona a ka kai gida, se kuma akai kasuwa domin sarrafashi, ko kuma wasu wuraren da ya dace. Shine ake nufi da daga nan sai can, daga nan sai can.

Shagon kayan marmari. Wannan shagon kayan marmari ne da ake siyar da kayan marmarin da aka noma shi daga lambu ko kuma gonan naki. Kayan marmarin sun haɗa da tumatiri, kabeji, lemo, kankana, abarba, gwanda, yalo da dukkan kayan marmarin da ɗan Adam yake ci har da gwaiba ma a ciki, wanda ɗan Adam idan yana ci zai gina masa jiki, jikinsa za tai kyau yanda ya dace. Wannan shagon, shogon kayan marmari ne, kayan marmari an noma shi lambu, ko gona aka kawo shi kasuwa, aka wanke shi, aka tsaftace shi sannan aka shigo dashi wannan shagon domin mutane su amfana dashi. Shagon dai shagon kayan marmari ne wanda duk mai buƙata zai iya zuwa ya saya don abun yana gyara jiki kuma tsaftakeken abu ne, ga mare lafiya zai iya ci, mai lafiya ma zai ci domin ƙara masa lafiya, mara lafiya kuma zai ci domin samun kuzari da kuma ƙarfi na jikinsa saboda ya samu jikin nasa ye kyau. Wanna dai shagon kayan marmari ne.

Wannan itace suyar cincin kenan kuma ana yin ta ne an samu kasko, sai a zuba mai a ciki a ɗaura shi akan wuta ko gas kuka, ko kuma gawayi, wato garshi kenan. In an zuba mai ɗin in ya fara ɗaukan zafi sai a zuba wannan filawan da aka kwaɓa shi domin a mai da shi cin cin. Akan sa shi a ciki ana cuccura shi ne, aka cura shi yakai adadin girma wandda ake so, sai a zuba shi a cikin wannan tukunyan, ko bojuwa, in ya ɗauki wasu mintuna ko minti goma ko minti biyar sai a samo to mararaki sai a ɗiba shi a kan wannan cikin mai ɗin a ɗaga shi sai a tsane shi, in an tsane shi sai a zuba a wani kwano domin yai sanyi, sai a yi amfani da shi. Wannan yadda ake yinsa kenan.

Ana cigaba da tatsar nonon akuya kamar yadda muke gani a nan gashinan mace ce tareda jariri a bayanta inda take tatsar nonon akuyan. Kuma ita nonon akuya ana amfani da itane domin karya kumallo na safiya a ƙasashe na Africa da kuma wasu sauran ƙasashen. Kamar yadda muke gani gashinan mace ce take riƙe da kofi kuma take tatsar nonor wannan akuya ɗin kuma ita da jaririn tane a bayanta, inda ita da jariri suke kallon junansu kuma tana cigaba da tatsar wannan nonon akuya. Ita dai nono akuya tana ɗaya daga cikin wato nau’ika na madara da ake samu domin yin biyan buƙatu na yau da kullm a gida. Ita dai akuya wata halittace wadda ake amfani da ita wato ita namace karan kanta kuma ana amfani da madaran ta domin sha ko a ruwan zafi wato a shayi, ko kuma ana amfani da ita ta wan ɓangare daban-daban. Ita dai akuya wata hallitace wadda a shekara tana iya aihuwa sau biyu, kuma duk wani aihuwanta tana haihuwa ne yara bibbiyu wani uku uku kuma tan aihuwa ne duk bayan wata shida take samun wani ciki domin ta aihu. A ƙalla dai ashekara ita akuyan tana aihuwa ne sau biyu. Wannan matan tare da jaririn ta a bayanta tana tatsar nonon akuya ne a cikin kofi domin yin amfanin dashi yau da kullum a gida da kuma biyan buƙatu na yau da kullum kamar yadda aka sabayi a ƙasashe na Africa. Ana iya tatsar nonon akuya ne a saida ita a kasuwa, ko kuma ai amfani da ita a magani, ko kuma asha a gida domin yin abinci a gida na karya kumallo da safiya ana amfani dai da duka wannan nau’ika na wato madaran akuya wato nonon akuya.

wannan hanesin din wato ana nufin suna tattara shi wannan kwakwan manja din da hannayen su suke tattara shi domin yin amfani dashi bayan sun gama cire shi wannan bawon dake jikin kwakwa din to suna tattarashi a guri daya wato suna hadoshi kenan domin yin amfani dashi, yanzu gashinan lokacin angama haddawa, yanzu gashinan an hadashi a guri daya domin yin amfani dashi anmai dashi yazama Kaman manja haka. Dan bayan an bare bawonshi abunda kuma za’ayi shine wannan hanesin din a hada shi duka a guri daya bayan an bare bawonshi an cire bawon toshi wannan kwakwan za’a hadashi a guri daya a matseshi domin a maida shi ruwan manja. gashinan yanda muke gani mace ce tana dagula shi wato bayan anriga an cire bawon ta harhada wannan kwakwadin aguri daya tana mummutsitstsike shi tayi hanesin nashi kenan tana so ta mai dashi yazama kwakwan manja

habestin in furogires shine ana cigaba da girbe amfanin gona shine ake nufi da habestin in furogires to ana cigaba da girbe amfanin gona Kaman yanda ga shinan manomi ne yake girbe amfanin gonan da ya shuka a gonan bayan yayi huda yazo ya shuka irrin to irrin tazo ta tsira takai matakin da za’a iyya girbeta yanzu shine yake girbewa fatanya a hannun shi ga kuma wani a gefenshi yana tayashi yin wannan aikin kuma ga gonar dai babban gona ce amma kuma ko gonar gyada ce ko ta wake kota dankali ce amma dai abunda yake yi gashinan shine yana girbe wannan amfanin gona daya shuka din domin daukan abun Izuwa kasuwa ko kuma kaishi gida domin aci abinci da wannan abun dankali ne doya ne ko kuma gyada ne yana dai girbe abincin wannan bunda shuka a gona wanda ake kira da habestin in furogures to ana cigaba da cire amfanin wannan gona din yakai matakin da ya nuna abunda ya kamata shine a girbe shi ko kuma kaishi kasuwa ko kuma akai gida ayi amfani dashi wurin girki a gida kenan shine habestin in furo kenan

Kamun kifi daga cikin inda suke yin rayuwa wato a cikin kogonsu. Gashi nan dai masinta ye suke shiga cikin wannan kogon inda kifin suke rayuwarsu tun asali a gurin aka haifesu suke rayuwa. Matsintan sun shiga cikin wannan ɗan kukudufin ne inda suke kama waɗannan kifayen domin suke je su yi amfani dasu a gida, ko ta gurin girki domin aci abinci, ko kuma ase dasu. Gashi nan de matsinta din suna cikin wannan kududufin a wani kogo inda ruwa yake tare, kuma a wannan gurin ne kifayen suke rayuwa, su kuma matsinta sun shigo cikin wannan kogon inda suke kamun waɗannan kifayen domin yin amfani dasu ta hanyar saidawa, ko kuma ta hanyar girkawa domin aci abinci, in kuma saidawa ne za su saida shi a kasuwa domin su samu kuɗi. Matasan dai gasu nan su biyu, ɗaya na riƙe da kifin da suka kama a acikin wannan kududufin don su je suyi amfani dashi ta gurin girki. wannan shi ne kamun kifi kenen a kududufin kifin (wato dan fadama ne inda suke rayuwa) ɗan wani kogo haka gashi nan da ruwa a cike a ciki kuma matasan sun shiga cikin su biyu suna kamun waɗannan kifayen.

Ana cigaba da taimako a kusa da gona kamar yanda muke gani anan macece take tare wato da ‘ya’tta da tsintsiya a hannunta inda sukai wato girki a kusa da gona ɗin in kayakin yau da kullum ga manoma waɗan da zasu saya ko ama baka kyauta. Gadai wannan matan tare da ‘yar’ ta sun dafa abinci ne a bakin gona inda suke taimakon juna domin biyan buƙatu na ySau da kullum ta hanyan samun kuɗin shiga ko kuwa ta hanyan ciyar da waɗannan manoma ɗin. itta dai wannan gonar ta kasance ko gonar wannan matanne ko kuwa na wasu mutane daban, inda dai matan suka kasance a kusa da gona ɗin suna yin girki ne a kusa da wannan gona ɗin a domin samun kuɗin shiga ko kuma da zasuyi amfani dashi domin biyan buƙatu nay au da kullum. Itta dai girki anayin tane ta hanyoyi daban daban kama da samo wuta da ittatuwa da za’a hura akan wannan murhu ɗin bayan an kunna wannan wuta ɗin sannan a ɗora tukunya bayan an wanke tukunyan sai a zuba ruwa bayan ruwan yayi zafi sannan a ɗakko abunda za’a dafa sai a kan wannan murhu ɗin. Itta dai wannan matar da ‘yar’ ta sunayin girki ne, wato suna dafa abinci ne a kusa da gona da suke taimaken juna a kusa da wannan girki ɗin domin ciyar da kansu da kuma ciyar da manoma da suke gefen su. wannan dai nama a nayin ta a gona domin samun kuɗin shiga da kuma samun abunda za’a dafa a gida dominci na yau da kullum, manoma dai suna noma ne tukuru domin samun abunda zasu rufawa kansu asiri wannan dai matan tanagirki ne a kusa da gona itta da ‘yar’ta domin taimakon juna da kuma biyan buƙatu na yau da kullum.

To ana kar ana cigaba da kasa dankali kenan a kasuwa bayan an girbota daga gona. Wannan kamar yadda muke gani gasunan bata anan su guda biyu inda suke kasa wannan dankali a dandamalin kasuwa watoa filin kasuwa domin masu buƙata suzo su siya. Ita dai dankali tana ɗaya daga cikin wato nau’i na abinci da ake yenta a gona. Ita dai hidin dimun da ake mata bayan anyi huɗa a gona itta dankali anasa ganyenta ne ita bakamar doya ba wato ita dankali wani ganye ne wanda ake daddasata a cikin gona bayan anyi huɗa za’a daddasata bayan ta ɗauki wasu watanni saita fitarda wato tafara halamun ta kama ƙasa bayan an ruwan sama ya bugeta azo kuma a sa mata taki, a rinka zuba maganin feshi domin gujewa kwari da kuma wasu abubuwan da zasu zamamto illa ga wannan dankali ɗin. Ita dankali tana ɗaukan kimanin kusan wata shida zuwa bakwai aƙarƙashin ƙasa kamin nan ta nuna, bayan ta nunasai a kawota kasuwa domin saidawa ko kuwa a kaita gida bayan an girbeta kenan domina ci abinci a gida ayi amfani dashi. Ita dai dankali Kaman yanda muke gani gashinan matan sun kasata a fili da na kasuwa, ita dankali ana dafawa kuma ana iyya soyawa ana ɓare ɓawonshi ne inda ganyen dakalin ana amfani dashi gurin magani ɓawonma ana amfani dashi wato gurin bawa dabbobi domin suci. Ita dankali karan kanta bawai ci da soyawa akeyi ba ana iya bayan fereta a busar dashi da iyya sannan a sashi cikin kunun zaƙi domin ayi amfani dashi gurin yin kunun zaƙi.

ana cigaba da harhaɗa yin manja kamar yanda muke gani anan mace ce da ta ke cikin wannan wato tarbe da aka yin shi manja ɗin wato bayan an samo ƙwaƙwa ɗin daga wato uwarta itacen ƙwaƙwa ɗin tana da ‘ya’ya wannan ‘ya’yan idan har sun nuna sun kai wani matakin da za a cire su sai azo acire wannan wannan ƙwaƙwa ɗin bayan an cire shi sai azo a saka shi a wato wani rin randa ko kuma turmi haka sai a ɗan dafa shi bayan ya ɗan dahu sai a ɗauko shi azo a zuba shi a cikin wato wani turmi haka sai a daddaka shi tukunna sai a fitar da wato dattin daban wato ruwan manjan daban kamar yanda muke gani anan gashi nan mace inda take ciki take yamutsawa wato wannan dattin manja ɗin tare da itacen daya ke jikin sa domin fitar da wato datti na ɓawon shi daban ko kuma ruwan manja ɗin daban ita dai wannan matar ta wannan aikin ne na harhaɗa manja kamar yanda muka sani ita manja ana amfani da ita ne gurin girki da yin abincin yau da kullum da kuma wurin saidawa wannan matar dai gashi nan tana wannan aikin kuma manja yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam kuma allah ya halicci ita wannan itatuwa ta manja ne domin yin amfani da ‘ya’yanta tare da kuma ƙwallayen ta wato gurin yin wasu ayyuka na yau da kullum a gida ita dai manja tana daga cikin nau’i na abinci da ake amfani dashi a ƙasashen duniya ma gaba ɗaya ba iya afrika ba wannan matan tana kan wannan aiki na kwaɓa manja ɗin ne domin fitar da ruwan manja tare da kuma cire dattin wannan ɓawon manja ɗin

Anayin girkin abincin safiya na yau da kullum kamar yacce aka saba dai ga tanan wannan matan tanayin dafa abinci ne na karya kumallo na safe kamar yadda aka saba ayau da kullum. Wannan dai gatanan mace inda take zaune bayan tasa ittatuwa a cikin wuta sannan ta ɗora tukunya ɗin akan wuta danya cigaba da tafasa tareda sa ruwa a cikin ta tana zaune da roba a hannunta inda take hahhaɗa wani abunda zata zuba a cikin wannan tukunya ɗin dake kan wuta domin kraya kumallon safiya. Kamar yadda dai aka saba kuma aka sani a gida macece take girki kuma wannan matan tana girki ne domin samun abunda za’aci da safe. A yadda ake haɗa waɗannan abubuwa shine sun haɗa da Kaman samo ittace bayan an sashi a cikin murhu sai a sashi a wuta, sai a ɗauko tukunya a sa sannan a zuba ruwa a ciki yayi zafi bayan yai zafi sannan a ɗakko sinadarin da za’a a cikin sa ko gari ne ko kuma ma shinkafa a zuba a ciki a dafa dancin abinci na karya kumallo na yau da kullum da aka saba a cikin ƙauye dama ko inna gabaki ɗaya. Kamar yadda dai muke gani anan mace ce inda take riƙe da da wato roba a hannunta ta reda wani abunda ta zuba a roban da take jujjuyashi domin haɗashi ta sanyashi a cikin wannan murhu ɗindomin cin abinci a gida. Itta dai abinci ana cinsa ne domin samun kuzari da kuma lafiyar jiki na yau da kullum ko a inna ne ana iyyayin girki, ko inna da salon da sukeyin girki wanna dai Kaman yanda muke gani, a wani ƙuyene da mace takeyin wannan girki ta hanyar harhaɗa abubuwa daban daban Karin kumallo na safiya kamar yadda aka saba na yau da kullum.

Ana cigaba da wato tace kwakwan manja, kamar yacce muke gani anan gashinan mace ce inda take amfani da wato mararaki ta hanyan nitsadda ruwan manja da kuma ɓare dattin da yake ciki. Itta da kwakwa wato wata nau’ine na daga cikin ittatuwa wanda bayan ta nuna itta wannan ‘ya’ ‘yan’ ittacen sun canja kalansu zamanto ja da kuma baƙi. Sannan za’a cire ta azo a sata a cikin wato ta cikin tukunya a dora a wuta bayan ya ɗan ɗauki wasu lokuta sai azo a fitar dashi a sashi a cikin turmi a daka, in an daddakashi sai a fitar da kwallayen daban to dattin ma daban daza’a ciccre ɓawonshi bayan an matse wannan ɓawo ɗin ya fitar da manja sai azo taceshi a cire wannan datti ɗin a zubar gefe azo kuma a fitar da ruwan manjan daban. Itta dai manja tanada matuƙar mahimmanci ga jikin ɗan Adam bayan an cire wannan an fitar da manja ɗin sai ayi amfani dashi a gida ta hanyar girki ko kuwa ma a ɗauke shi a saida a kasuwa domin samun kuɗi na yau da kullum domin biyan buƙata. Itta dai manja tanada matuƙar mahimmanci ga jikin ɗan Adam ta hanyar manja ne ɗan Adam zai iyya samun kuzari da ƙarfin jikinsa lokacin da yaci abinci, ita dai manja ana samun tane to ta hanyan ittacen ta bayan an cire ‘ya’ ‘yan’ ittacen ta za’azo a sashi a cikin wuta a ɓare ɓawonshi in an ɓare ɓawonshi a ɗorashi akan wuta asa ruwa bayan yayi zafi za’azo a sashi a cikin turmi Kaman dai yadda muke gani anan a daka shine sai yayi taushi bayan yayi taushi sai acire kwallonshi a koma a cire ɓawonshi daban a tace wannan ruwan a cire datti daban a kuma fitar da ruwan manja daban ana amfani da mararaki wato abun cire ta hanyan yin wanna aikin.

Wannan ittace wato itta rogo ana ferata nedomin zuwa aje a ruɓar da itta wato rogo tana daga cikin wato wasu amfanin gona wadda ake shukan sannan tan ɗaukan shekara ɗaya ne a ƙarƙashi ƙasa kaminnan tayi. Itta rogo ba’a saka mata taki saidai in anyi huɗa wannan gona ɗin sa’a dasa rogo ɗin wato itta ma rogo ba Kaman doya bane ko kumar wato dankali. Itta dai rogo wato ittace ne akae dasashi a ƙarƙashin ƙasa ɗin bayan an dasashi idan ya ɗauki wasu lokuta tukunna, yayi ganyae bayan yayi ganyayen sun kasance koraye sannan ta ɗauki wasu lokuta Kaman shekara ɗaya aƙarƙashin ƙasa sai wannan ganyen nata wato sun canja kala daga kore izuwa wato ruwan ɗarawa inda hakan yakan nuna cewa wato wanna rogo da aka shuka in ta nuna takai matakin a cire. Itta rogo dai ana amfani da itta ne ta ɓangare daban daban bayan yankawa aci a gida kuma ana saidawa a kasuwa domin samun kuɗin shiga nay au da kullum. Lkaman yadda mukr gani anan namiji ne ta reda mace inda suke fere wannan rogo ɗin kuma itta rogo ana amfani dashi a ɓangarori da dama daban daban inda ake haɗawa ayi garin kwaki kuma azo ayi amfani da itta ta hanyar yin taliya dama indomi abincin yau da kullun wadda yara a keyin musu. Tanada matuƙar mahimmanci domin tanada wasu sinada rai a jikinta bama itta kaɗa ba harma da ganyenta. Inda ganyen ma yakeda matuƙar amfani inda akedafashi bayan an dafashi bayan andafashi da ruwa sannan a barshi ya huce bayan ya huce sa’a rika bama mara lafiya domin samun lafiya.

Wannan Kaman yanda muke gani wato hotuna ne da yake ɗauk da kalan abincin daya kamata a rinƙaci a ko yaushe a karyawan safe. Kaman yanda muke gani anan gashinan mace yanda take ƙoƙarin girka abunda za’a karya da safe wato abincin Karin kumallo inda nan akeso karinka samun sayi wato ruwan shati wato da dai madara da dai sauran kayan haɗi. Inda zaka shashi kuma kaci domin samun ƙarfin jiki da kuma kuzari, inda akeso wannan ya kasance kana ɗan najeriya kanacin wannan abincin da safe agidan ka kama da wato ruwan shayi mai kyau ta reda kaza da wato kwai. Inda idan ka kasance kanacin hakan jikinka wato zai kasance mai yau kuma bazaka rinka samun tawaya a cikin wato naƙasu a cikin lafiyan ka ba. Kaman yanda muke gani anan dai launi ne wato abinci wanda zaka kasance kanaci wanda idan har kanaci kaza samu kuzari da lafiya a jukin ka domin wanzartar da aikin da suka dace a jikin ka. Itta dai wannan launi na abincin ata kasance abincin da ake karyawa dashi na Karin kumallo na safiya kamar yadda mukr gani anan anakan harhaɗa abincinne domin cin abincin safiya gadai ruwan shayinan tare da wato kaza a kusa dashi da ruwan wato soyayyen kwai. Duka dai ana amfani da wato wannan nau’I na abinci ne domin samun kuzari da kuma lafiya dan biyan buƙatu nay au da kullum, haka akecin irrin waɗannan abincin domin samun lafiya kuma akeso mutun ya rinƙa karya kumallo dashi da safe musamman ɗan gida najeriya, haka dai akeso ka kasance kanacin irrin wannan launi na abincin da ake harhaɗashi ta hanyan kwai, kaza dama ruwan shayi mai kyau da dankali domin ƙarfin jiki.

Wannan nau’ine na dankali kenan wanda ake kiranshi da da wato, abinci shima da’ake nomashi gashinan sifata irrin sufa ta ayaba. Amma dai bahi bane, ana dai nomanshine a gona a kawoshi kasuwa domin asaida ko kuma ai amfani dashi a gida domin dafawa aci a gida. Itta dai wannan nau’I na abincin wanda take sufanta kamar suffan ayaba amma dai ba ayaba bane, anna iyya bayan n ta nuna a gona sai a fitar da itta a fereta in an feren nan ana iyya a soyashi da mai ko kuwama a gasashi yanda aka saba yau da kullum. Wannan dai nau’ine na daga cikin nau’ika na ‘ya’ ‘yan’ ittace wadda idan mutun Haryana cinsa to tabbasjikin zai kasance mai kyau kuma duk wani matsala na jikin fatarsa zai iyya gushewa itta nau’ina kayan abincin marmari wato wannan abincin da muke gani wato tanada matuƙar mahimmanci ga lafiyan ɗan adam. Yadda akai mata hidindimu a gona kamaga lokacin da tafara akaita mata allurai domin kiyaye kwari da wasu nau’ina abubuwan da zasu zamanto matsala saboda girman wannan itta shuka ɗin. itta dai wannan shuka ɗin siffarta dai sufface Kaman na ayaba amma saidai ba ayaba bace da’ake cinta domin a samu lafiyar jiki da kuma ta fata, wato marasa lafiya suna iyyacin wannan nau’in abincin in an soyashi koma idan angasashi, domin ana iyya cinda ta ɓangare daban daban da kuma yanayin da takama ayi amfani dashi. Ana dai amasa hidin dimu dai Kaman yadda dai a keyiwa sauran ‘ya’ ‘yan’ ittatuwa kuma akan iyya kawoshi kasuwa domin a saida shi dangane da samun biyan buƙatu ko kuwama ai amfani dashi a gida domin cin abincin gida.

Wannan wata kogoce wato ɗan wata tsibiri inda ake kamun kifi, Kaman yaddace gashinan muke gani anan wannan wani ɗan tsibiri wadda ake amfani dashi gurin tarko na kamun kifi. Gurin dai gashi ya kasance a kimshe yake wato bi ma’ana ruwane a kewaye dashi kogone wanda kifaye sukan iyya zama a wannan wurin kuma ana amfani dawannan matakinne domin kama waɗannan kifayen dan biyan buƙatu na yau da kullum a gida. Itta dai tana ɗaya daga cikin halittu da ubangiji ya albarkaci ɗan adam dashi domin samun biyan buƙatunshi, anna iyya cinta wannan kifi ɗin domin samun lafiya ga jikin ɗan adam da kuma kuzarinsa. Ana kuma amfani da itta wurin sai dawa domin biyan buƙatu na yau da kullum da dai abunda bazai gagara ba. Kamar yacce dai muke gani gashinan wurin ya kasance a jike ne a damshe wato taɓone inda kifayen suke iyya ɓuya domin kuɗewa wasu wanda zasuzo su cutar dasu, ko kuwama a kamasu. Kifaye dai suna rayuwa ne a gurin da yakasance akwai ruwa, ruwan kuma dayake kasancewa mai yawa ko kuma ma kaɗan, yadanganci da halittan wannan kifi ɗin domin kuwa akwai wasu halittu na kifi da basason ruwa mai gudu sunfison wanda yake tsaye a guri ɗaya kamada tarawaɗai da dai sauransu suna amfani da gurin daya kasance yinda ruwa baya da yawa. Wato wano ɗan tsibiri ɗan ƙaramin tafki zai kasance baƙi zaka ganshi kuma zai kasance kifayen na zama agurinnr domin rayuwa mai kyau, za’a samu wannan nau’I na gurin da ɗan ganye kaɗan, tareda gurin ƙasan ya kasance baƙi mai laushi yadda za’ayi amfani dashi. A wannan guriɗin kifaye suna samun mafaka ne kuma suna rayuwa a irrin waɗannan wuraren domin gurinne Allah ya halicce su kuma anyi sune domin biyan buƙatun ɗan adam na yau da kullum.

Bayan an girbo abu daga gona, abunda akeyi shine a cire masu kyau daga cikin marasa kyau wato ko wanne a ware ɓangaren da yadace dashi. Itta dai shuka anayin ta nedai gashinan yadda muke gani shuka ce dai ta tumatur kamar yacce muke gani anan. Itta shukace wadda akeyin ta ake dasa ‘ya’ ‘ya’ yenta ake sasu aɗan binne su a dasa. Bayan anyi musu bayi musamman a lokacin rani yawanci wanna itta noma na tumaturi anayin tane a gonar rani inda akanyi mata bayi da wasu hidindimu kama da zuba taki dama fesa maganin kwari, saboda karsuzo su zama illa ga itta wannan tumaturi. Itta dai wannan bayan an shukata a gona ta fito sannan azo ai mata girbewa domin akai kasuwa don sai dawa ayi amfani dashi. Bayan anfito da itta daga gona watan bima’ana a girbe ta anna iyya kawota sai acire masu kyau daga cikin marasa kyau domin abanbanta waɗanda zasui amfani yanzu da waɗanda bazasui amfani ayanzu ba. kuma akan iyya cire wanda suka nuna da wanda basu nuna ba. itta tumaturi tana ɗaya daga cikin nau’i na kayan abinci da ake amfani dashi domin gyarawa ɗan Adam jikin sa, anna iyyacin tumaturi a ɗanyensa wato ba’a dafa ba da kuma a lokacin da aka dafa, ana amfani da itta ne a ɓangare daban daban na hanyan samun lafiya ga ɗab Adama. Tumaturi tana gyara jiki da kuma gyara fatan ɗan Adam da kuma bashi kuzari a lokacin da yakeyin aiki. Saboda yana ɗaya daga ciki nau’i na kayan abinci da akeso ɗan Adam ya kasance yanaci domin samun lafiya da ƙarfin jiki.

Wannan kamar yadda muke gani ana cigaba ne da wato shuki ana shuka. wato irri ne a gona kamar yadda muka sani dai itta gona to guri wadda filice wadda akeyin noma a cikin ta bayan anyi mata hidindimu kamarsu huɗa da farko dai zakayi huɗa shine ka juya ƙasa sannan kuma azo a saka wannan irri ɗin bayan an saka wannan irri ɗin, kamar yadda muka gani gashinan anasa wannan irri ɗin a cikin ƙasane bayan anasa sa a bineta sannan ajira saukan ruwan sama sauka ruwan sama ko kuma ayi mata bayi in a lokacin rani ne. in tafara girma sannan sai a zuba mata taki domin zai taimaka mata wurin samu ta girma yadda ya dace. Azo kuma a kula da itta ta hanyae cire ciyawa ko zuba maganin kwari, da kuma maganin da zai ƙona wannan ciyawa ɗin. itta dai wannan gona Kaman ycce muke gani gonace gonan masara inda wata daga cikin shukan sun fara tashi gasunan sunyi koren ganye. Inda kuma ana cigaba da shuka a kusa da wannan da suka fara tashi ɗin, bayan anshuka ake tsammani cewa zasu tashi zasu kai matakin da yakamata a cire su. idan harsun kai matakin da za’a a cire su ananne kuwa za’a girbe, bayan an girbe sai a kaisu gida domin yin amfanin

Ana cigaba da fitar da tsarika na layin cikin gona wato kamar yadda dai muke gani anan wannan gonar masarace da aka fitar da wato layi mai kyau tsakanin wannan shuka da wannan shuka saboda kada ciyawa ya fita a tsakaninsu. Wannan gonan kamar dai yadda muke gani anan babbar gonace gonar masara inda aka tsaga wato layi a kowani jikin kunya da kunya domin nisantar da kuma gujewa ruwar waɗannan shuka ɗin da kuma ɓoyar wata abu wanda zatazo ta cutar dashi mai noma ɗin. itta dai wannan gona ɗin gonace gonar masara kamar yadda muke gani ammata hidindimu kama ga huɗa lokacin da aka huɗa gona wato aka ƙasar wannan gonar sannan akazo aka zuba irri a cikin wannan ƙasa ɗin aka binne, bayan an binnecan tafara tashi sai a kazo aka samata taki, bayan anyi mata maki to sai azo kuma ayi amfani da maganin kwari in takai wani lokaci saboda kwari da kuma wasu abubuwan zasu zama illa ga wannan shuka ɗin. Itta dai wannan bayan waɗannan abubuwan ana kuma zuwa a rinƙa ciccire ciyawa domin ciyawan shine zai zamanto matsala ga girman wannan shuka ɗin. Anfitar da waɗannan layika ne domin a tabbatar da cewa wannan shuka bata haɗu da wannan ba kuma an samu tazara tsakaninsu inda hakan zai taimaka domin girman waɗannan shuka ɗin bima’ana su tashi a lokaci guda bataredasamun wani tsaikoba wani Ya danne wani gurin tashi. Itta dai wannan wato layi tsakanin shuka da shuka ko tsakanin kunya da kunya yakan iyya bama abunda da aka shuka ƙarfi da kuma kuzari domin girma a lokacin da yadace

Ana cigaba da tuka tuwo kamar yadda muke gani a nan mace ce take cigaba da tuƙa tuwo da murciya a hannun ta inda take juya tuwo da ke kan wuta, ita dai wannan nau’i na tuwo ɗin ana haɗa ta ne ta hanyoyi kamar haka: bayan an samu itace an sa a cikin murhu kuma aka kyatta masa ashana aka kunna wuta sai a ɗauko tukunyan da yake an wanke shi, sai a ɗaura akan wannan wuta ɗin sai a zuba masa ruwa. Bayan an zuba masa ruwan ya yi zafi ya kai wani matakin da ya kamata ai masa abun da ake kira da talge sai a sami wani gari na masara ne koko garin alkama ne, sai a cakuɗa shi cikin wani ruwa da ban kaman ruwan sanyi haka sai a zo bayan an tankaɗe kenan an cakuɗa sai a zo a zuba akan wannan ruwa tafasasshe da yake kan wannan wuta ɗin, ya ɗauki wasu lokuta da dama sannan sai a zo a yi amfani da shi wato ta hanyan yin bayanan samu an saka shi a kan wuta ɗin sai a zo a cigaba da juya shi, hakan shi zai ba da nunan shi zuwa wani lokuta kaɗan sai a iya cire shi akan wuta ɗin domin yin amfani da shi na yau da kullum ko kuma sayarwa, yana iya ɗaukan lokuta daban-daban kafin nan a samu a yi amfani da shi kaman yadda muke gani ɗin wani yakan iya awa ɗaya, awa biyu, wani awa ɗaya ma da rabi domin hakan shi ba da buƙatun da ake so na yau da kullun a ciki wannan girki ɗin.

comment on soil type commonly found in our area. Kile, loamy soil, ko sandy soil, ko combination of two ko three types. Kwarai kuwa a gurinmu akwai shi wannan kile soil ɗin, akwai loamy soil, akwai kuma sandy soil. Wato nau’ine na ƙasa da ake amfani da shi a gona. Ko wacce gona da irin ƙasan da take so kuma ko wacce irin shuki da irin ƙasan da ta cancanci a yi noma da ita. Misali kamar gonan doya, yawanci ana amfani da kile soil ne ƙasa ce wacce take da laushi. Kuma akwai shi loamy soil. Akwai gonan da take buƙatan irin waɗannan kamar gonar masara. Duka dai a gurinmu akwai irin waɗannan nau’in ƙasan ana amfani da shi. Wata gonan duka biyun ko shi kile soil ɗin da kuma loamy soil ɗin, ko kuma sandy soil ɗin suna iya aiki a wani gonan.

To wannan wani irin nau'i na kayan aiki ake amfani da shi a gona domin sa ma ƙasa tayi ƙyau a lokacin shuki a gurin da muke. Wato ita dai kayayyakin da ake amfani da shi domin bunƙasa gona wato ta hanyar wato daga ƙasa wato kuma da yanayi da yanayin ita wannan ƙasa ɗin, ana amfani da wato abubuwa kamar su maganin ƙwari tare da amfani da wato garma da fartanya da dai makamantansu. Wato ana amfani da irin waɗannan abubuwa din domin sa gona ta bunƙasa wato kuma ta yi kyau da kuma yin amfani da wannan ƙasa da ya dace a gurin. Misali kamar gonar doya ana amfani da dai dukka fartanya da garma wurin huɗa domin bunƙasa wannan wurin. Ana amfani da kayan aiki na zamani tare da kuma wato na gargajiya, na zamani sun haɗa da wato kamar irin mashina da ake amfani da su. Na gargajiya kuma ana amfani da kamar su saniya a gurin huɗa ɗin, sannan ana amfani da wato taki mai ƙyau har da kuma ƙona wannan gona ɗin, domin kashe wasu ƙwari da kuma wasu tsutsotsi da suka zama illa ga wannan ƙasa ɗin. Sannan ana amfani da wato taki mai ƙyau da kuma wato kashin shanu a wannan guraren domin haka na iya sa noma ya yi ƙyau a lokacin da za a girbe wannan abun da aka shuka ɗin. Ita dai gina tana buƙatar hidindimu daban-daban da kuma kayan aiki domin a samu abubuwa mai ƙyau a wannan gona ɗin. Ana amfani da kaya daban ya danganci gonan da take da ƙasa mai laushi, ana amfani da irinsu garma da minjagara da fatanya da garma domin huɗa tare da ƙona wannan cikin gona ɗin saboda dukkan wasu kwari su mutu, kuma ana fesa maganin ƙwari sannan a zo a yi amfani da taki.

Describe the soil technics or precidure use to manage or control erosions fast in fastetion. Yin bayani gami da aiki to yanayin da za ka bi ko kuma wani abun da za kai amfani da shi a ƙasa da hanyoyin da za ka bi domin magance da kuma kiyaye wato gurɓewan cikin gona, bi ma’ana ruwa ya zo ya bi wanda ake kira erosions kenan ya yi fidda hanya a tsakiyan gona ɗin ga kuma kiyaye ƙwari. Akwai wato yin amfani da lokacin da za ayi amfani da tractor a gona yana da matukar amfani da kuma mahimmanci ayi amfani da shi da wuri tukamin ruwa ya sauka da yawa. Saboda lokacin da ruwa ya sauka da yawa duk inda motan ya taka to wannan gonan zai kasance za a samu erosions, wato inda ruwa zai ringa zama kuma ya lalata amfanin gonan ɗin. Sai kuma ita pest wato ƙwarin da suke lalata shuki ko kuma gona ana iya amfani da maganinsu, akwai magani awu dagireda insentiside wanda ake amfani da shi wurin magancen waɗannan ƙwarirrika ɗin ana fesa waɗannan magunguna ɗin ne. An fesa shi to wannan zai kiyaye shigowan ƙwari don lalata amfanin gona

wani irin wato muhimmanci wani irin rawa mata su ke takawa gurin yin abunda ya shafi harkar noma a karkara ko kuma a gurin mu wato mata suna da matuƙar suna taka matuƙar rawa a gurin harkar abunda ya shafi noma kamar wato a lokacin da aka fara yin aikin gona ɗin kama daga wato sharan gona ɗin inda bayan an share mata suna ɗaya daga cikin masu yin wannan aiki ɗin zasu ƙona wannan cikin gona ɗin a sama masa wuta bayan ya ƙone sannan sai kuma mata ɗin bayan sun ƙona wannan gona azo kuma lokacin huɗa nan ma suna amfani da wato fatanya da sauran kayayyakin aikin gona ayi huɗa ɗin sannan kuma mata sune waɗanda suke zuwa suyi shuka a wannan gona ɗin akan iya biyan su a kaman yankin mu ana biyan su kuɗi wato kuɗi kalilan da zasu zo suyi wannan shukan a wannan gona ɗin sannan kuma su zo su sake bayan shukan ta girma su zo su rinka sa taki bayan saka taki sannan zasu zo suna zuba maganin ƙwari kuma suna noma ciyawa a lokacin da ciyawa ta fara fitowa a wannan gona ɗin matan dai suna wannan aikin domin samun kuɗin shiga musamman mata da ya kasance mazajen su sun mutu wato mazajen su basu raye suna wannan aikin ne tuƙuru domin ciyar da ‘ya’yan su da wannan mutum ya mutu wannan namijin ya mutu ya bar su dashi suna da matuƙar muhimmanci gashi kuma a bayan an gama shuka ɗin shuka ta girma ta kai matakin da za a girɓe wato suna zuwa domin hore ko kuma girɓe wannan abunda aka shuka ɗin inda mata suke yin gayya su zo suyi wannan aikin na wannan cikin gona ɗin domin saka wannan mai gona ɗin samun biyan buƙatun shi inda zasu zo su girɓe abunda aka noma a wannan gonan domin mai wannan gonan ya biya su kuɗin aikin su mata dai suna da matuƙar muhimmanci a harkar gona

A wasu wuraren mata ana barinsu wato su mallaki gona kin kansu, musamman ma kamar mu a nan yankinmu yanda muke da ƙabilu daban-daban ciki akwai masu sallah akwai marasa sallah. so Yawanci dai a ɓangaren masu sallah ba su cika barin matayensu suna zuwa gona ba domin aikin gona. Amma a ɓangaren wadan da basa sallah yawanci su suna barin matayensu suna zuwa su mallaki gona kuma su iya ma yin aikin gona ɗin. su dai matan Wasu sun mallakar gona ne ta hanyar saya da kuɗinsu wasu kuma mazajensu ne suke mutuwa su bar musu wannan gona din. Saboda su riƙe wannan gona ɗin su ciki da wato ciyar da yayansu tare da kuma biya masu kuɗa ɗen makaranta. A yankinmu dai mata suna taka matuƙar muhammanci a gurin abun da ya shafi harkar noma, irnsu dai suna mallakar gonar kansu ta hanyar saya da kuɗi, wasu ko suna mallaka ne wato kamar yadda muka sani ta hanyar gada wato bayan mazajensu sun mutu sai su gada waɗannan gona ɗin domin ciyar da iyalansu .ita dai gona kamar yadda muke gani ta na samun tana samun kuɗin kashewa ne bayan an shi manomi ya sayar da amfanin gonan shi kokuma ta sayar da amfanin gonarta. Ƙwarai kuwa a ayankinmu dayake wani gefen akwai masu sallah akwai marasa sallah, to yankin da muke mu yanki ne na masu sallah idan ba a cika bari mata ba suna zuwa gona ba sai dai 'yayansu ko mazajensu suke zuwa gona. Amma wasu yanki ɗin kamar yakin waɗanda ba su Sallah suna barin matayensu suna zuwa gona. Mu dai kamar yankinmu dalilin kamar haka, shi ne addini ta yadda da cewa mu musulmai muyakamata maza mu je mu nemo abinda za a ci a gida ba wai mata ba. Amma a wasu yanki matan suna zuwa su je su yi aiki tukuru a gona domin samun abun da da su kashe saboda addininsu ba ta hana su zuwa gona ba

What strategies do farmers obtain adopt in your area to sustain the global food chain supply? To, wasu mataki ne manoma a gurinku suke amfani da shi domin bunƙasa abinci ah duniya, wato fitad da abinci a duniya. To, suna bin hanya kamar; na farko, samun iri mai kyau, lokacin da ka samu iri mai kuma ka samu yanayi mai kyau na damina, to ana amfani da kuma to fertilizer, to shi wannan taki kenan na da za a yi amfani da shi a gona don akayi aka samu kuma mai kyau, bayan an kiyaye ƙwardi da wasu abubuwa makamancinsu wanda za su zamanto illa a wannan gona ɗin.. ko idan suka bi matakai na samun wannan iri mai kyau, samun taki mai kyau, da kuma maganin ƙwari da samun hanya mai kyau domin fitad da waɗannan amfanin gonan idan har ruwan sama yayi kyau, to ana samun a fitar da amfanin gona a duniya kaman gyaɗa, masara, shinkafa, cocoa, duka waɗannan ana samun a fitad da su a kasuwannin duniya.

Has food security become treatent due to rural urban gribe explain the external to which this is observabul in your region. Wato samun abinci yana iya zama wani tsaiko saboda ƙaurace ƙaurace daga ƙauye zuwa birni, kuma yi bayani akan ta yaya wannan abun aka gano shi a guri. To hakan yana faruwa saboda lokacin da ,mutane suke ƙaura daga ƙauye zuwa birni, saboda samun ingantaccen rayuwa musamman abun da ya shafi ruwan sha mai kyau, kuma gurin kallon film da gina gini da yake cikin birni, wanda babu shi a ƙauye da wutan lantarki, da akwai a birni, wanda babu shi a ƙauye da kuma samun rayuwa mai inganci, yasa mutane suna ƙaura daga ƙauye zuwa birni, wanda kuma hakan yana zamantowa matsala a kauyen da kuma birni. A ƙauyen shi ne ana rasa manoma, ana sara manoma kuma ba za a iya samun adadin abincin da ake buƙata domin ya taimaki kowa, domin ya ishi kowa. Saboda masu noma sun ƙaura cikin kashi ɗari in har kashi sittin suka ƙaura to za a samu ƙarancin abinci, saboda wanda suke yin noman sun ƙaura sun koma birni. Haka kuma birnin ma wata matsalan da zata kasance shi ne, za a samu cinkoso, wanda za a iya samun cututtuka saboda yawan da aka yi a cikin birni ɗin kuma rayuwa za tai tsada ba kaman yadda kake rayuwa cikin ƙauye da sauƙi in ka zo birni za ka same shi ba haka ba. Ana samun matsaloli da dama.

to wannan wacce hanya wato birane faɗaɗar su yake zama matsala ga abunda ake shuki a gona a yankin mu wato faɗaɗan birane wato girman gona yana zama matsala ne da samun filaye lokacin da ya kasance jama’a sun yi yawa a wato a cikin gari da yawa suna iya siyan filaye a wajen gari to wajen garin kuma dama to asali shi ne guri ne da ake yin noma to a lokacin da jama’a sukai yawa a cikin birane ɗin so kowa yana so ya mallaki wato gida na kan shi a hakan yake sa mutane su koma suna siyan gonannaki wato inda ake shuki domin suyi gida a wurin a lokacin da sukai gida kuma dole za a samu ƙaranci na inda za a je ayi noma gashi kuma mutane sunyi yawa wanda ya kamata ace idan mutane sunyi yawa wato harkan noma kuma ya ƙaru saboda zamanto cewa da noman da mutane ya zamanto suna tafiya hannu ɗaɗɗaya amman zai kasance lokacin da birni ta girma tana girma ne a lokacin da mutane sukai yawa a cikin ta bayan mutane sun yi yawa kowa kuma zai so ace ya mallaki muhallin shi a gurin siyan muhalli bayan garin tana da daɗa girma tana buɗewa wasu na siyan gidaje wasu na siyan filaye kaman masu siyan filaye yana kaisu ga har suyi gona a wannan gonan ne kuma zasu yi gida in sunyi gida kuma shi wannan manomi da aka sayi gonan sa ɗin ko kuma shi wannan mutumin wannan gonan da ya yi gida a ciki a ka ga harkan noma ta tsaya kenan a wannan guri ɗin in a ciki kasha goma ne an kashe gona ɗaya kuma gashi yawan jama’a ya ƙaru to hakan sai ya zamanto cewa babban matsala ne ga wato abincin da za a ci a wannan wato birni ɗin

To what extent will you say the modern method are superior, the traditional practice excellent? Ta yaya za ka ce amfani da kayan aiki na zamani ya fi na gargajiya? Ƙwarai kuwa ya fi, saboda shi amfani da kayan aikin gona na zamani kamar su tractor, yana sauƙaƙe aiki, kuma yana sa aikin da za a yi shi a cikin wata ɗaya, to amfani da tractor ko wani machine yana iya sa a yi shi a cikin sati ɗaya. Kuma yana kawo ma, rage wahala, yana sa a noma abubuwa da yawa, yana sa mutane su girbe abubuwa da yawa a wannan gona ɗin, fiye da yin amfani da, da kayan aikin gona na gargajiya wato na da kamar shanu haka gurin huɗa, saboda Saniya ana barinta ta huta, kuma aikin da za ta yi a awa ɗaya, ita tractor, wato na zamani za ta yi shi ne acikin minti ashirin ko goma. Kuma hakan yakan iya sa manoma su yi amfani da babban gona wurin amfani da waɗannan motocin ko mashinan domin bunƙasa wannan gona ɗin da kuma harkar noma.

wani irin abu ne yau da kulluma ake amfani dashi wato domin bibiyan dabbobi da halayen su ta dai wato dabba ita halitta ce wanda daga lokacin da ta saba da mutum a lokacin wato suke iya samun ainihin dangantaka mai ƙarfi a tsakanin su ita dai dabba ana bi biyan ta ne domin sanin halayen ta daga lokacin da aka haife ta ta kasance tana tare da kai kana kula da ita kana bata abinci yau da kullum kana kula da lafiyan ta so hakan yakan iya baka daman sanin mene ne yake damunta da kuma mene ne take buƙata musamman ace misali lokacin da ta samu ta ciki in mace ce daga yanayin ta zaka gane cewa wannan dabban wato ta ɗauki wato ainihin ciki a tattare da ita saboda zata kasance tana yawaita kasala kuma ba zata yawaita cin abinci ba kamar yace dai ɗan adam yake in yana ɗauke da ainihin juna biyu wato suma dabbobi ana gane su ne ta wannan hanyoyin haka kuma idan ta kasance ko mace ne ko namiji idan batada lafiya nan ma wato akan iya fahimtar hakan ta hanyar yanda suke cin abinci ko kuma kuzarin su haka zalika idan namijin dabba yana da buƙatar mace a kusa dashi shima wato yana ainihin nuna wasu alamu alamun ya haɗa da wato zai kasance shima yana nisantar abinci kuma yana yawaita fitar da wato ainihin gaban shi waje hakan zai sa kai mai ita ka gane cewa wannan dabban tana buƙatar namiji tana buƙatar mace hakan ma macen ma akwai yanayin da zaka kalle ta inda zai nuna ma cewa wannan dabban yanzun tana buƙatar wato ɗa namiji a kusa da ita shine wato dabba namiji da zai kusance ta

Describe the natural or traditional remidies are use by farmers in your area to trade livestock. Yi bayani a kan asalin a gargajiyance ko kuma a halittan hanyoyin da ake bi, manoma su ke bi, a gurin domin jinyan dabbobi ko abun da ake kiwo. Eh to a lokacin da lokacin da lokaci da ba modern by modern traditional farming ba modern farming ba, mutane wato manoma na da, ko na gargajiya suna amfani da dabi’u na dabba domin su gane miye yake damun shi. Idan sun gane abun da yake damun shi. iya yuwuwa dabban yana buƙatan namiji ne, in mace ce saboda ta kai lokacin da tana buƙatan ɗa namiji, ko kuma in ɗa namiji yana buƙatan dabba mace, domin biyan bukatan shi sha’awan shi ya kai wannan mataki, to a lokacin a wato a gargajiyance ana son wa’innan lokutan sai kuma a kawo musu abunda suke so. In namiji ne a kawo masa mace. In mace ce sai a kawo mata namiji haka kuma akan iya gane yanayin cikin lafiyar shi lokacin da yakasance mu’amalan shi da shi mai wannan dabba ɗin ya dan jan baya, mai dabba ya shigo zai ba shi abinci sai ya same shi baya son cin abincin. Ko ya fara ci sai ya watsar. To hakan yakan iya sa sai a nemo wasu itatuwa a killace shi a gefe guri daban, sai a riƙa masa jinya. Wani akan iya masa ta hayaki ko a tara wasu ƙirare haka, ko wasu maganin gargajiya haka, sai a jiƙa haka a ba shi yanasha haka haka har ya warke.

African village breakfast, wato abincin karyawar kumallo, abuncin da ake ci da safe a kauye. Shi ne kamar yadda kuke ga ni mata ce da yaro a bayanta ko jariri take tatsar nonon akuya wato wannan yana ɗaya daga cikin abun da ‘yan Afirka suke karyawan safe da shi. Kuma karin kumallo cin abincin safe yadda take tatsan nonon akuya a kofi. Kuma ga jaririnta na kallonta yadda take yin tatsan wannan nonon akuya din shi ake kira da African village breakfast. To a Afirka ana amfani da nonon akuya a tatse shi da safe domin karyawan safe wato karin kumallo.